Hayisi qasekka betishe dizayisi kehi daligganne aho gidida sohoni dumma dumma nayiti kuwase kasa xonidayisanne eyitikka waniccaza pude dhoqu ooththidi upayetishshe dizayisa ha misilezi kehippe qonccisideessi

Hayssi qasseka issi mala mayo mayidi dumma dumma mayidi woyikko kushe baqqizaysa bessishin hessappe ha baggara qasse ba deretetha qoncisiza mayo ma7idi uttizaysa bessees.

Ha betishe dizays qaseka keeh dalganne aho gidida katama gidon dumma dumma asat bonchetishe diza bayrata bonchanayo bishe dizaysanne hesika qeri nayta gidin woga nayt shiiq utidaysa beses.

Haysi qaseka betishe dizaysi duma duma gamo wogadoni c'ima asati ma'iyo misha ma'idi issi bitanezi eqishe dizaysane izika laytay kehi gita gidizaysa qonc'sishin kehi daro asay dizaysa beses.

Ha beettishe dizeesse qaseka dumma dumma keeththa woykko keettati keetettidi wulidesohoni oyddu osati eqqidi furaxeeli she deessa bessi shini issape goye baggara qaseka keethtati woykko maata ketta wulidi dizayssa bessishini puuttatinne hadarabati dizeessa bessees.

Hayissi qaseka qoncishe h dize issi dumma dumma keehi dalga gidizesohoni issi mishireza gashe naa oyqaza mazagabethano yashe hidize essa qonci shini izakka diigitale matawuqe mazagabetishi dizeyissa bessees.

hayssi qasseka qoncisira issi dumma dumma asati tukke cudula bollani caddishe dizaessa qoncisini asatika qase gaehi dalga gidizi caddishe dizaessa qoncises

hayssi qasseka bettishe dizayssi dumma dumma asati banta diza sohani eqqidi xeelishe woykko tamarishe dizayssa besishini etikka qooday keehi cora gidizayssa ha misilezi keehippe filligidi qoncises

Hayssi qasseka bessi she dize issi dumma dumma asati banthas hozaani uttizessanne etikka baggati bantha deletetta qoncisida may'oo ma izi yidessanne keehi coraqdizasa didessa bessees.

Haysi qasse besshn dizayssi duma duma assati utidi hasaeshin woykko topesh dizzaysa besish etika heththu assati bantasinthan birene daftare wotiddi hassaeshn woykko zoretshn dizzaysassa hamesrten gidi konchises

Hayssi qasseka beetishe dizaysi, dumma dumma asati, banta kusheni dumma dumma dawutaranne bi'ire oyqidi bantasi si'ishe woyko ezgishe dizaysa gidishin,qasseka asa qooday keehippe daro gididaysa qonccisees.

Han beetishin dizayssi issi bitanezi hasa'ushe woyko hiwotishin dizayssa qoncisishinni izikka osso Soho woyko loso sohon uttidi hasa'ishe dizayssa qonccisees.

Hayisi qaseka yotishe dizayisi issi bitanezi bakushezan mayigrapone oyikizine hasayishe woyikko odishe dizayisa besisheni iza matan qaseka hara dumma dumma oso mashineti dizayisa qoncises.

Hayssi misilezi qonccisidayssan kawo keeththappe yida asati ba sinththan dumma dumma hayilandeza wottidi woykko haattara dizayssa bessidinne istikka zoretishe ezgishe woykko siyishe dizayssa qonccisee.

haissi qasseka qoncisira issi dumma dumma asati baanthasi kushezen oyqqidi woykko toora miisha oyqqidessanne dumma dumma dereteta qoncisira may7o may7idi uttizi xeelishe diza issa misalazi keype qoncisees

Ha beettishe dizaessi qaseka keehi dalgane cora asati dizayessa bissishini isappe qaseka sintan darabeza bollani dumma dumma ciishatinne waraqatoti dizayessa bissishin keehi asa qooday cora dizayessa qoncises.

aysi qasseka bessishe diza issi keehi dalgane keehi daro gidizesohoni dumma dumma asati baanctha qofa dendidendi odishe diza issa bessi shini essafeka issi addezi odishe woykko asasi zoore mishe diza essa qoncises

hayssi qasseka bersishe dizessi issi bitan izi ba kushiza maykilafoon woiqizessanne izi qaseka asasi yootishe wekko odishe dizessa bessi shin izappen baggara qaseka alanda bolle haattazidize issa qontises

hayssi qasseka bessishe dizeessati dumma dumma asati baynta deretetha qoncisida may7o may7idii dumma dumma dunguza qoohen xaaxidayssanne sinthan qasseka haa xeelishe woykko ufaytedi homboqidi haa xeelishe dizeessa qoncises

hayssi kaseka bessishe diza issi dumma dumma asati dumma dumma dungu zara diza may7o ma7idi baynta diizo sohooni uttizessanne etikka odetishe dizaessa is gish diza issa bessees

Hayissi qase besishsh dizayissi kehi ahonne dalga gidida sooho beettes qaseekka heni bagara kehi dalga gidida miththati duzayissa qoncciside besses

Hayssi qasseka bessida issi dumma dumma bazzo mithan oosetida miishata bessi shinii hizikka nu buddena guthana oykko daabboza wotana yo'o maaddiza musha girize saqo shinii am'o asaki qasseka zammatan uttiza issa bessees

Hayssi qasseka bessi she diza issi keehi dalganne aho gidiza sohoni dumma dumma shuucati eqqizi dizayssa bessi shini hissappe hini baggara qasseka hara hara mitati woykko dalga goyekko adussa zaafate dizayssa bessees

Ha beettishe dizesi dumma dumma mayo qommoti beezettiyo soho gidizessanne etikka dumma dumma puutora oosettidi beezettiyo ma'o gidizessa qonchini haqikka keehi dalga woykko cura mayoti dize essa bessees

ha bettishe dizayss qasseka dumma dumma qumati dizayssa besishini etikka asho qumati woykko asho xibse gidin hara arabati dizayssa ha misilezi kehippe qonccisodees.

Haissi qasseka qonci sira issi keehi dalganne keehi dalqi daqida sohoni dumma dumma asati xuntha ogesaara hammutishenne bishe yiishe dizessa bessi shini izikka keehi dalga mitatinne lo7iza maatati dizessa bessees.

hayssi imsidezi qasseka bessida issi keehi dalganne keehi daro gidiza wora giddon dumma dumma wora dootoppe hissua gidizayessa gidis shini hetikka geresho gidiza yssa bessi shinii deto huphe woykko aafo bekkidi gida essa besseza

Ayssi qasseka beetti shediza issi keehi aahonne dalga gidiza dembasi diza issanne essa giddon qasseka dumma dumma soome russati miizati maatha mishe woykko itasi kat gidiza issa mishe diza issa bessees.

haissi qasseka qoncisira issi dumma dumma ogedoona bayzettishe dizaa soo bessizessanne asika dumma dumma asati yoogedodoona bayzishe woykko shammishe dizaessa bessi shini baxettize ssapekashon kurte gidin hara arammisheti beexeticsh dizeessa qoncises

Hayssi qasseka bessishe diza si dumma dumma asati bayntha dereteta qoncisida maayoo ma 7izayssanne ogeza bolla hammutishe dizayssa bessi shini ubbatikka deessasho deessason sarbe qachidinne huuphezan qasse shaashe xaaxu waaxide hessa bessees.

Haysi qaseka betishe dizays duma duma asati medireke bola eqidi ha xelishe dizaysa besishen iza gidope qaseka issi mishreza ba hupheza shashera qac'ada utidaysa besides .

hayssi h qasseka bessida issi dumma dumma asati banta kushezani dabtarasa oyqqidi ha bessishe woykko itikka xeellishe ha dendidassa bessi shin hessafe ya baggara qasseka hara dumma dumma buqurate dize essa qoncises

Hayisi qaseka bessishe diza issi dumma dumma ba diretetta qoncisida maayo asati maayidi bantayu qanxishe diza hessa bessi shini hessappe guye baggara qaseka keehi coora asati hiishe diza issa bessees

hayssi qasseka bessishe dizayissi issi bitan izi haasayishe woykko asas hiyooti shirizayssa bessishini izikka donaza pogi dizayissa qoncisidi hessafe hena baggara qaseqa har dumma dumma xuufate dizayissa bessees

issi qasseka bessishe dizayssi ay wode nu tophiyo kaarettiza abi aamine getettizayti bolla dizeessanne izikka yootishe woykku asa yoo sho bishe dizeessa hamisada zikype filgidi qoncises

Hayssi qasseka bissishe diza issi keehi dalganne keehi daro gidiza sohoni dumma dumma katamati weykko dumma dumma sohoti diza issa bissi shini xuufe bollan hagan eretidaessa gidishin dumma dumma toophiya bandarara diza issi bessees.

Ayssi qasseka qonci sire si keehi akonne koyhi lo7i uttidasahooni dumma dumma asati uttidi siyishe woykko esgish dizeessanne itasi sinthan qasseka dumma dumma dabtaranne biireti dizeessa bessi shinni ciishshatikka xarabezaburo dizeessa bessees.

Hayssi qasseka qoncishe diza issi nam7u asati yaranne haara gididi haasayishe woykko xobishe dizaysa bessi shinni issi mishireza ba qoodazaani shaasheza qachada uttizassa qonci shinni ha biththanezi qasseka huphezi bo7a gidiza issa qoncises.

Hayes qasse betishe dizayiss kehi daliggane kehi aho gidiza duma duma tiranifereme kunidizayisa bessishini deyi sohoyika keh bura woyiko mithati daligidi dizayisa besesi

Hays qaseka betishe dizays bolla bagara ogezi woyko kame ogey dizaysanne garsa bagara qaseka keeh yashida Gita daro hatat yishe dizaysa besishe hesappe hen bagara qase dumma dumma worat dizaysa beses.

Hayssi qasekka bettishe dizayssi dumma dumma mabirateza ba sohuwappe hara soho effanoy maddiza transformere be'ishini izikka kamey tokkidi bolla wothishe dizayssa ha misildzi qonccisses.

hayssi qasseka qoncisiressi keehi aahonne dalga gidizaso honi dumma dumma biretati woykko dumma dumma maashinati dizeessa qonci shini ikka qoude keehi xodagidizeessa hamesidezi kehippe qoncisidees

Hayssi qaseka bestida issi geehi dalganne daro gidiza sohoni dumma dumma miishati imetio boota gidiza essa qonci shin issafen baggara hara dumma dumma miishati diza essa qoncishin itikka firaasha gidiza essa qoncises.

haissi qasseka bessisheh diza issi dumma dumma keeththa keexiza asathi baantha sohoni ekidi ha xeellite dizayssa bessi shine itappe guye baggara qasseka hara dumma dumma mashinati diza issa qoncises

hayssi qasseka bessishe diza issi keehi dalganne keehi aho gidiza sohoni dumma dumma mabratethi nuni dhayikko taqamitiyo woykko maadetiyo sourarezi awaza bolla dhizayssa bessi shinii iza giddonka qase dumma dumma puoteti tuketi utteza issa bessees

hayssi qasseka bessishe dizeysi issi issi bitanezi asasi odishe weykko zore immishe dizeessa bessishini izikka ba qoorezani ayfekko atti uuttessa dissini ba kushezan qasseka biiranne daftara oyqizi di7essa bessees

hayssi qasseka qoncisire si keehi ahonne dalga gidiza sofoni dumma dumma ayfakko iri baynna sofoni nam7u asati eqqiri haasayi she woykko tou bu she disessa qoncishini hesafe sintha baggara qasseka shuwati shedisessa bessees

Hayssi qaseka besishe dizayssi. Duma duma kaametupe issowa gididaysa gidishin izika soo asay laagiza kaame gidizaysa besishini izza matan qasseka qulfezine duma duma waraqateti dizayssa qoncises.

Hayiss qasekka qonccisizayiss nam''u maca asati eqqid miccishshe dizayissa besishshinn etappe guye bagara qasekka issi miththazinne issi tophphiya bandirazzi dizayissa qonccissdes.

Haysi qaseka besishe dizaysi duma duma hayi wode tekinolojezi ehida silke gidizaysanne nuni pitiza silke gidizaysa qonc'sishin hara duma duma xufetika dizaysa qonc'ises.

Hayss qase betishshe dizayissi dumma dumma worqe gakena dumma dumma kappe imishshe dizayissa qoncishshin zayterannne dumma dumma dhileta asas imishshe dizayissa qoncishshes

hayssi qasseka bessishe dize essi dumma dumma ayfa ayfeta shammada etreya bira qanxashe dizeesse bessishini ashammera issika qasse dumma dumma ananasenne apillese shammeda ba zambile giddo yeggize essa bessees

hayssi qasseka qonciserrays issi mishiraza ba kushezaani maykropoone oyqqada yootashanne haasayishi dizaysa qoncisishini ipe ya baggara qasseka hara dumma dumma bayndireti dizaysa qoncisidhini iza qasseka ba ayfezaani manaxire atidaysa bessees

ha issi qasseka bessishe h dizayssati dumma dumma misheti ha7e ha xuufezan beettiza ssa gidi shinni izikka hawaashe bankeza gidi deesetti uttidayssa bessi shinni sintha baggara nu toophiya biraz weshinni guye baggara qasse kare birazi beettiza essa qoncises

hayssi qaseka bessi sheediza issi dumma dumma asati baynta kushezan waraqata biirera gatira hoykki uttidassanne hessafe qaseya baggara xarafeza bolla dumma dumma tuke gidin shay gidin diza essa qoncisides

Hayssi qasseka besishe diizaysi kehi dalggane kehi cora giidiza kawo ketta eqqota asiya asati dizayssane bessishin qodankka kehi cora giddidaysa besishin maccatika addetika issi mala mayo mayidayssa qonccises.

Haysi besizaysi dumma dumma kawo keta eqoytappe isuwa gidizaysati utidi ezigishe dizaysa besishn etappe qase guye bagara hara dumma dumma oydeti woyko hara dumma dumma asati dizaysa qoncisesi.

Ha betishe dizayisi duma duma kawo eqota asati banta sohoni utidayisanne etika banta kushen duma duma dabtaranne bire oyiqidayisa qonc'isishin etika kehi dalga gidizayisa besees

hayssi he qasseka qoncishe diza essi kehi aahonne dalga gidiza asati dumma dumma bantha kusheni dumma dumma woraqatanne biire hoyqqide tiressa beerisini isikka qase kawo heqota asa gidiza hessa hammisalizi qoncisidees

ha bettishe hediza esi ay wode teknoloje maaduntan hiida mashine gidiza hessa bessi shinni izikka kaame masatida mashine gidiza hessa bissi shinni daro wode asa keeththa tamay oyqikko haattazan asa keeththe ashshiza essa gidiza essa bessees

Hayssi qasseka bessida issi kaame giddoppe issua gidiza essa gidis shinni izikka saketida asa isisappe esisa efiya kaame gidiza essa gidis shinni iza suntayka qasse muni ambulanse gi xeesiza kaame gidiza essa qoncisees

Ayssi qasseka beettishe dize si dumma dumma ba ooso maayo ma'idi ha xeelishe woykko kushe zaani oyqqidi esayssi odishe dize essa qoncishini izikka ba huphezaani koppiyeza woykko ooso koppiye zatti uttida essa qoncisees

ha bettishe dizeessi keehi dalganne keehi aho gedizesafoni dumma dumma tamazi woykko dumma dumma eetasi eexishe dizeessa qonci shini ha baggara qas ara dumma dumma mithasinne keeththesi hidize essa bessidees

Hayssi hi qasseka bessida issi dumma dumma kame qommotoppe issua gidiza issa gidis shini goy baggi dooyadiza kame giddon issi mishideza uttada oosba ooso oottashi deza issa qoncisidees.

Haysi qasekka qoncissidayssi duumma duumma kawo keeththa eqqothta keeththa giididayssanne heyssappe sinththa baggara duumma duumma ogeza loyththanaw tokkettiza miiththathinne duumma duumma tophphiya banddiratti bettizossonna.

Haysi qaseka qonc'isizaysi kehi dalgane kehi aho gidiza Sohoni duma duma asati woyko duma duma ogeti dizaysa besishen hesape ha bagara issi mishiriza ha hametara yashe dizaysa qonc'ses.

hayssi qassekka bessishe dizayssi keehi dalganne aaho gidiza katama giddon dumma dumma keettati kee7etti uttidayssanne hayssappe heni baggara nam77u asati keetta giddo gelishe de7iyayssa bessees

Ha beetishe dizayssi qaseka keehi dalgganne aaho gidiza katama sooni dumma dumma muusate tapela bolla xaafetidi bollani geetetiza bessa bessishin hesappe garssa baggara qaseka keehi dalgga mitati woyko keehi dalgga adhiyosa ha misilezi keehippe qonccisides.

Tha xeelishee beeththizayssi keehi dalgganne adussa gidiza kaame oge be7izayssanne issa bollan qassika dumma dumma kaamethinne ogeza woykko kathamaza loyththanaayyoo giddo baggan thokkido miththathinne lo7iza maathathi beeththizayssa qonccissees.

hayssi qasseka qoncise dizaysi keehi dalganne cora gidiza sohoni dumma dumma kaameti woykko dumma dumma asati haasayishe dizaysa besishin tirafikezara issi addara haasayishe dizaysa ha misilezi keehippe pilgidi qoncises.

Hayssi qasse bessiza issi keehi dalganne aleqida katama giddoni dumma dumma mitha bollas dida mabeyata tadiza besseessi appe garsa baggara qaseka dumma dumma tiophiya banirati dizayssinne garsa baggara hararas hamutidayissa qoncesees.

ha bettishe dizaessi qasseka dumma dumma asati banta eqqizo sohoni eqqizessanne itikka dumma dumma huphezani ooso mayo ma7idinne banta huphezan wotishe dizaessanne qettishe diza keettikka wuri benna issa qoncisees

ha bettishe dizayssi qasseka keehi dalganne cora gidisa sohoni dumma dumma asati kare baggara eqqi uttiressa bessi shini keettasikka qase keehi dalga woykko cora gidisa essa qoncisides

aissi qasseka bessishe diza issi keehi dalganne aho gidiza katamaza bolla ni dumma dumma asati hamutishe dizaessa bessi shinii issafe ya baggara qasseka keehi dalga pooqezi woykko keehi dalga keettazi keettiduseessa bestizees

hayssi qasseka bessi she diza issi keehi aahonne darga gidize sohonni dumma dumma oto sani dumma dumma woyto ekkidasa bessi shini etikka oyddu asatti issi bolla shiiqidi wogga ciishshata oyqqidi dendishi diza issa bessees

hayssi qasseka qoncishe dize issi issi bittanezi ba ayfezan mana xeree attizinne karetha mayo may7idi miicishe woykko yootishe dizayssa qonci shini appe goy baggara qaseka dumma dumma oydetinne xarabeexete dize essa phessides

Issi qasseka qoncisera issi dumma dumma keettati issi mala keettan keetettira essa bessi shinee essafe ha baggara qasseka hara dumma dumma makina ogesi woykko kaame ogesi dise essa hamsalezi pilgidi qoncisees.

ha issi qasseka beettishe diza issi keehi dalganne aho gidiza keettati keetutiza essabeshini essafe garsa baggara qasseka dumma dumma kaame ogetinne giddo baggara lo7iza mitati toke tutiza essa qoncisees

Ayssi qasseka bessi sheedize issi keehi dalganne aaho gediza keeththe keetti shedize sohooni dumma dumma kaamezi biittazaaka ashizi keeththa keexxiyoso ho gi si shedize essa ha misalizi kehppe qoncises.

Hayssi qasseka qonccisizayssi issi bitanezi saketizayssa woykohaggazo immishe dizaysanne woyko izi eti zoriza zore ekkishe dizayssa qonccisees.

Haysi kaseka beetizaysi duma duma hospitale woyko haakime keethasi asazi hargiri ichiyo soho gelizaysa iza eeti kaseka maadetidi gido gelisidi dizaysa qonchisides.

ayssi qasseka beettishe dizeessi dumma dumma asati maalara eqqidi haaxallishe dizeessanne exikka baantha qooreni dumma dumma dunguzaza xaaxi waaxideessa hamislezi keyppe pirgidi qoncisides

Hayssi qasseka bessishe dizayis issi keehi dalganne keehi aho gidiza goshas soho gidiza hessanne hessa giddon qasseka badalay zeretay utira hessa gidishen heyissafe sinta baggara qas dumma dumma keeththa hiidiza hessa qoncisidees.

Ha beettishe diza issi qaseka dumma dumma asati woykko kare biithappe hida asati dumma dummaba asayo oothchishe diza ssa qonci shinne etikka asati woykko cima nu dida asati ayfesi xeellantha gidiza issa beyiti diza issa bessees.

ayssi qasseka bessida essi dumma dumma asati banta sohoni eqqidassanne itikka oretishe diza odota ergish diza essa bessi shinni banta qoorezan dumma dumma daretota qoncisida dunguzada xaaxi waxidaessa bessees

ha beettishe dizeessi qasseka dumma dumma asati dizessanne issikka diza sohoti hospitale woykko klinike soho gidizessa qonci shinni hara dumma dumma asati woykko qoodan coras didizeessa bhessees

Hayssi qoncisire si keehi dalganne aho gidiza hospitaale woykko hakime keettani dumma dumma asati harganchati hakamettana yoo yiidi ichutideessa qonci shini itasika dumma dumma hakamu agazu hanota immishe diseessa qoncisees

ha issi qasse bettishe diza issi issi bitaniyazi ba kompiutereza ha gora gorshe woykko xeellishe diza hessa bessi shini hessafe guye baggara qaseka dumma dumma telebizhin masatizasoy woykko xuufete diza issa bessi dees

Hayssi qaseka besidaysi keehi dalganne aaho gidida gosha sohon dumma dummaba macati bantayo otiyo misha pude zaro xoqu oti utidaysann e dumma dummaba misuleta qaseka banta gidon oyikida tapelaza ha zari oykidaysa beses

Ha betishe dizays qaseka keeh dalganne aaho gidiza soho gidizaysanne hesappe kare bagara qaseka dumma dumma asat hamutishe dizaysa besishn bolla bagara qaseka dumma dumma tapelazan xafet utidaysa beses.

Haysi qaseka besishe dizaysi bolara gatazi gogishe dizaysa qonc'sishin hini bagara qaseka duma duma bita bolan gatazi gukishe woyko gogishe dizaysa qonc'isides.

Ta xelashe dizayisi burro kexeti wuribena ketha gidishini iza bollaka duma duma ettape ha baggara qassi duma duma assati eqidayissa bessesi

Hayssi qasseka bessishe dizayssi dumma dumma oosozas maadiza mashinezi dizayssanne hessappe sinththa bagara qasseka issi bitanezi ba ooso may7o may7idi sinththa bagara eqqidi dizayssa qonccisidees.

Hayssi qasekka beettishe dizaytti keehi dalganne aaho gidiza keetatti keexxeti dizeyssanne hessappe kare baggara qaseka oogeza lo'etanayo tooketiza miittatinne dumma dumma bandirazi dizayssa qonccises

hayssi beettishe dizaessi keehi dalga keettati keettu dizessanne essafe bolla baggara qasseka dumma dumma toophiya bandarazi dizaessa qoncishini abaggara qaseka keehi dalga mitati dizeessa bessees

ha beettishe diza issi qasseka issi bitanezi ma balaataza giigissana yo7o mixa xeera kiishe diza issanne oyddu asati qaseka hagassan eqqidi ah dafish diza issa ha masalazi pirgidi h qonchessa

ha beettishe diza essi dumma dumma keettathi kixethidi wuri bennayessanne iza bollaqa dumma dumma mitathi dendi bennayessa bissi shini essafiya baggara qase ara dumma dumma maatati diza essa bessidees

hayssi qasseka bissishe dize issi dumma dumma keettati buron katettidi hidi hessa bissi shini izikka ketettidi wuri beynnessa qoncisees issafe garsa baggara qasseka dumma dumma ashawetinne dumma dumma bolo keeteti dizeessa qoncises

Hayssi qasseka bessiza issi keehi dalganne aho gidiza keettati kaettishi dizeessanne ilxafe garsa baggara qasseka dumma dumma biittatinne dumma dumma bolokkoteti dizeessa ha misilezi qoncisi dees.

ha bettishe h diza issi qaseka keehi dalganne haadussa ha gi diza sohoni dumma dumma dalga keetati keettu tudusessa bessi shini izikka bolla baggara qaseka tophi habbandarazi hi diza issa qoncisidees

Hayssi qasseka bessi she diza issi keehi dalganne a hogeeza soogi diza essanne izikka ogezi biron lo7i she diza essa bessi shini hessafe garsa baggani dumma dumma birasati diza essa hame sadizi keehppe qoncesi dees.

Hayssi qasseka bessi sheedizayssi dumma dumma miish hbayzettiyo suuqe gidizassanne izikka poge duuna gidizassa qoncis shin iza bolla qasseka dumma dumma bih bayzetti sheedizayssa ha mis lezikeyppe pilgidi qoncisi dees

hayssi qasseka bessishe dizayssi keehi aahonne denba gidize sohonni dumma dumma ogezan qaaxishe diza essa bessi shini izappe qasseka ya baggara hara keehi daro woyko keehi dalga denba sohoy beettizaysa qoncisees

Ayssi qasseka bessi she dize issi dumma dumma xuufeti dilduhe bolla xaafetti dizidessanne eissikka misilenne dumma dumma xuufe go'ota gidi xaafati uttida essa qoncisi dees

Asi qoncisire esi keehi dalganne aaho gidiza goshsha sohoni oyddu asati eqqidi haasayishenne tobishi dizessa qonci shini esi eqqiza sohoykka keehi aaho gidiza essa qoncisees.

Ha beettishe dizaessi dumma dumma asati goshsha sohoni eqqizessanne heetikka dumma dumma puteza tokkanaa yoo daro mishata woykko daro bata hidi eqqiz dize essa hamusalezi pilgidi qoncisees.

Hayssi qaseka bessire essi keehi dalganne aho gidiza sohoni dumma dumma biixape yidasati zooretishe woykko xeellishe dizayssa bissi shini isikka daretetta qoncisza ma7ooma izi haasashi dizaessa bessees.

hayssi qaseka bessiraysi keehi dalganne keehi daro gidiza soho bessire essanne qiessafe kare baggara qaseka dumma dumma xuufeti girgida bolla xaafati siidiza issa hamesalazi kehppe qoncises

Hayssi qasseka qonci sire issi keehi aahonne dalga giriza sohoni dumma dumma kaameti ogeza giissishe woykko lo'eticshi diza essa bissi shini etikka ogezi likkene essa lo7eticshe diza essa misirizi bessees,.

ha beettishe de'izayssi qasseka nam7u baggara diza kaame oge bessi shini esappeka habaggara qasseka dumma dumma kaameti bishene yishe dizayssa bessi shini ha baggara qasseka oge baggara dumma dumma asati giden hamutishe dizayessa qoncises

Hayissi qasseka bessishe diza issi dumma dumma hwoytetappe hissu agadiza essa naaranne aawara oyqqidi ha bessishe dizayssa bessi shini hessafe guye baggara qasseka hada dumma dumma keettatinne dumma dumma asati diza essa bessees

Aayssi qasseka bessi'she diza issi dumma dumma kawo eqota asati ye diza essa bessi shene hessape guye baggara qaseka hara dumma dumma keettassinne mitasi diza essa qoncisi dees.

hayssi qasseka beettishe diza issi keehi aahonne keehi dalga gidiza kawokketa hyqota giddoni dizayssa bessi shin izikka daro wode asi isse ba ooththikko woykko issi mesoy gakkiza essa immiza dana gidittizaessa diseessa bessees

hayssi qasseka bessi shih dizeessi keehi dalganne aaho geriza keeththa kadeni dumma dumma xuufer agazi xaadi qaqati duutizassanne dumma dumma asati qasseka izas hoon eqqishe dizeessa bessi dees

Hayssi qaseka qoncisida issi nam7u baggara diza miisheta bessida issanne issi baggara keehi dalga woykko gita gidiza maxaafazi beettiza issanne issi baggara qaseka wogga gita gidiza karetamsi duiza issa qoncises.

Ha betishe dizaysi qaseka duma duma kameti ogeza bolan hametishe dizaysa nne etika bola bagara iray bikini asphaltezi woyko kame ogezi gigiutizaysa besishin duma duma kameti dizaysa qonc'ses

Hayissi qasika besishe dizayisi duma duma asati bantha oso mayo mayidi ogeza pitishe nne loyitishe dizayisa qonccisishini etika oyqizayisi puxa oyikidi qoshashza pitishe dizayisa beses

Ha betishe dizayisi duma duma qoshashazi oletiyo soho gidizayisinne hesappe hini bagara qasi duma duma asati dizayisi ha misilezi kehippe pilgidi qonc'ises

hayssi qasseka qoncisireessi keehi dalganne keehi aho gidida shooroza woykko heera lo7eti shidiza essa bissi shini daro asay ba kushesaani osh oottiyo miisha oyqqidi heera lo7eti shidiza essa qoncises

Hayssi qasseka bessi shediza issi keehi dalga gideza katama bollani dumma dumma kaameti eqqi uttiza essa bessi shinni hessafeka goy baggay duuya diza kaame giddoni dumma dumma maatata naaqishe woykko yeqqi shediza issa bessees

ayssi qasseka bessi shediza issi dumma dumma nayti ogeza lo7etishe woy qoppiti shedizayssanne issape hini baggara qasseka ha7ikka lo7etidi ogeza geeshi shediza essa ha misilizi qonchi shin dumma dumma mitatinne keetteti dirasa bessees

hayssi qasseka qoncisireessi keehi dalga gidiza sohuni dumma dumma asati qushashaza xiiriri woykko kashidi efishi dizayssanne heessafene baggara kaseka hara dumma dumma buqurati dizaessa hammisireesi keehippe qoncises.

Hayssi qasseka beettishe dizayssi dumma dumma asati maca adde gin karenaani ogeza fittishe woykko geeshishe dizayssa bessi shini dumma dumma kawoketa hayqota asa gidizayessa hayssi misalezi filgiri qoncises.

hayssi qassekka beettishe dizayssi keehi dalganne aaho gidiza sohoni dumma dumma hanayti yidi woykko gora gorishe woykko xeellishe diza yssa bessisheni issi bitanezi qasseka komputereza mathan eqqidi xeellishe dizayssa bessees.

hayssi qasseka beettishe dize essi ha7i wode yida digitaare matawuqeza mazagabettana essa qonciserayssanne izikka suufe bolla beettiza essa gidikko nashonal ayde gidis xaafetutude essa qoncisees

hayssi qoncesaressi dumma dumma ha7i wode yida diijitaale matawugaza issi bitanezi mazagabetidi woykko pootozan dizayssanne nam7u hoosati qasseka kushin unne kushen oyqetidi ha bessishe diza hessa ha misarezi qoncesees

hayssi qasseka bessishe dize essi dumma dumma asati banta aso honi uttizi odetishe diza essa esgishe woykko siishe dize essa bessi shini asaqodekka keehi xoda gidiza essa hamusadezi kehppe qoncisidesp poll ppl

haysi bassi she diza issi dumma dumma digitale matawu qezi dizaessa bissi shinnee essafehome baggara qasseka hara dumma dumma banke qommotu dizaessa bissi shinne awaashe banke diza ubbugazi dizassa dessees

hayssi qaseka besside issi dumma dumma asati bantha oyde bolla uthidi odetishe diza oduta hes gishe dizayssa bessi shini sintha baggara qaseka hara dumma dumma dalga asati diza essa ammu silezi qoncisees

Hayssi qasseka bessida issi keehi dalga gidiza sohooni dumma dumma asati dizissale matawuqesa mazaggabetti si diza essa bessi shini hissaka issi cima mishire qasseka ba ayfe mirmara woykko ba ayfe asharasa immo he diza essa qoncisees.

Hayssi qasekka beshisse dizayssi dumma dumma asati maarara eqqishe dizayssanne ettika issi bitanezi etasi odishe dizayssa eeti qassi loytidi ezgishe dizaysa qoncisishini aappe hani baggara hara dumma dumma miisheti dizayssa bessees.

Hayssi qassikka bessishe dizayssi keehi qoodan dalgga woykko cora gidiza asathi banththa eqqizo sohuwani eqqizi asaza gishewu woykko xeellishe dizeyssa bessishiini asa qoodaykka keehi cora gidizeyssa bessees.

hayssi qase qoncisireessi keehi dalganne ayho gidiza sohoni issi bitanezi makirofooneza oygidi asasi yootishe woykko kiitaza aattishi dize essa bessi shini izikka manaxere attiza essa hamsalisi qoncisees

Hayssi qasseka qoncisiraessi dumma dumma too kuwase ka'ishe dizeessa naati dumma dumma denbazooni ka'ishe dizeessa bissishini issika yaanne hanne gidi annacatishe dizeessa hayssi misalezi kehippe pilgidi qoncises.

hayssi qasseka beettishe dizeessi keehi dalganne aho gidiza sohoni dumma dumma asati maayara eqqidi ha teellishe dizeessa qonci shin etappe qasse guye baggara hara dalga dalgasati dizeessa qoncises

hayssi qasseka bessishe dizaissi dumma dumma asati bantasohon uttizidessanne ettikka qasseka dumma dumma asati diza7essa qoncisheni issi mala may7o may7idi bantayo odetiessa siyishe dize7essa qoncisees

hayssi qasseka qoncisire ssi dumma dumma daretetta qoncisida mayooma7idi dumma dumma asati sarosettishe woykko salamta saro immishe dize essa bissi shini hessa giddonka qasse cimma asay irxa maatha oyqqidi asa sarotishe dizeessa bessees

Hayssi qaseka qoncishe diza issi keehi dalgane aaho gidezasohoni dumma dumma asati bantha kushe pude xoko oththidi dizassanne esikka bantha deretetta qoncisida ma'y omma'idi ufaytishenne ombuqushe dize essa bessees.

Hays qaseka besishe dizays keeh aahonne dalga gidida sohon dumma dumma asat banta kushezani oykizaysani hesappe guye bagara qaseka keeh dalga mithati dizaysa qoncises.

Hayisi qaseka qoncisizayisi kehi ahonne kehi daliga gidiza pasiportezi imetida sohuani dumma dumma asati banta iqa woyikko banta miishsha ekanayo nanigishe woyikko eqidi xelishe dizayisa ha missilezi filigidi qoncises.

Haysi qaseka besishe dizaysazi duma duma asati maarara eqidi dizaysanne hesappe heni bagara ASA qoday daro gididaysa besishin keehi dalqi dalqidaysa woyko keehi aaki uttida mithati dizaysa besses.

Haysi qaseka besishe dizaysi duma duma ha asata banta koshane duma duma mishata oykidi hasayshenne banta qopa odishe dizaysa besishe dizaysa hesappe gede bagara hara duma duma mishati dizaysa beses

Ha beettishe dizayssi qassekka dumma dumma ha'i wode tekinoloje maadeton yida maashshine gidizayssa bessishin izikka dumma dumma pasiporte bessiya aaza gidishin issi bitanezi ba kompitereza goragorishin woykko xeellishe dizayssa besses.

Ha betishe dizaysi duma duma asati banta passporteza ekanayo yizaysa gidishin etika qoday kehi c'ora gidizaysa besishin issi nazi etasi odishe woyko yotishe dizaysa qonc'ses.

Ha beettishe diizayssi qasseka dumma dumma asati eqqidi qanxishe dizayssa bessishin hessappe qasseka nam7u nayti geeri naytta gidizayssa bessishin woykko qeeri gashshe nayta gidizayassa qoncisides.

hayssi qasseka qoncisizysi issi keehi darganne aho gidiza sohoni dumma dumma asati bantha paasforxiza ekana yoyidi naangishe dizaysa bussi shini issi naazi qasseka itasi odishe woykko ita yo zore mishidizaessa qoncises

Hayssi qasseqa bessi sheedize ssi dumma dumma bantha paasportiza ekana yoo dumma dumma asati dumma dumma biithappe yiidi bantha sunson uttizi naangisha dizayssa bessi shini ara corasikka qase pheqqiri yootishe dize essa bessees

hayssi qasseka bessishe dizayssi dumma dumma matawoqaza woykko dumma dumma paasporte ekana yo7o issi bitanezi ba ayfe asharaza immishe dizeessa bessi shinni dumma dumma asate qasseka ekanassi yishi woykko tara nangishe dizaysa bessees

Hayssi betishe dizayssi qasekka dumma dumma asati kawo keththa eqqota asa gididayssa bessishinni ettappe guye baggara qasekka keehi dalgganne aaho gidiza haththatti dizayssa qoncisishinni ha baggara qase dumma dumma makina dizayssa besses.

Hays qaseka qoncisidays dumma dumma kawo ketha eqoytappe isuwa gidizaysa gidishin kawo keta gidon nam'u asat eqid ha xelishe dizaysanne qaseka ha'iaka nam'u asati xelishe dizaysa qoncises.

hayssi qasseka bettishe dizayssi dumma dumma asati kowo keta eqota asa gidizassanne hetika banta oydezan uttizi woykko dendidi kawoza bonchishe woykko bandareza bonchishe dizayssa qoncusees.

hissi qasseka qoncisaressi dumma dumma kawoketa eqota asati baynta siyooni eqqidi dizayssa qoncishini itas etikka qooday keehi hi xora gidizayssa qoncishin dumma dumma masaranne tophiya bandadeza oqqire essa hamasalezi qoncisees.

hayssi qaseka qoncisira issi issi bitanezi kawo eqota keettapehe issua gidiza hessa gidis shini ikka keehi dalga woykko keehi cora gidiza mita giddoni eqqidi ha xeelli he diza essa qoncisidees

Ha beettishe dizaessi dumma dumma asati baynta ooso buutani woykko ooso sohoni uttizessanne etikka biiranne daftara oyqqidi xaafishe woykko tanne ishe dizeessa ha mislezi qoncisi dees.

Hayssi qasseka bessishe dizessi issi hibitane zii kawo hoeqota asa gidizessanne kaameppe sinta baggara eqqidi ha xeellishe dizeessa qonci shin appe guye baggara qasseka hara dumma dumma kaameti dizeessa bessees.

Hayssi qasseka bessi sheediza issi dumma dumma kaameti ogeza bolla eqqishe dizaessa bessi shini etikka kawoketta asati ofiyo kaame gidiza essa qoncis shini qoudanka keehi darga woykko isceshappe bolla gidiza kaameti diza essa qoncise.

Hayisi qasseka bessishe diza issi keehi dalganne aaho gidiza sohoni dumma dumma asati wolqi gakkenna asati yo'o kaafe woykko eta yo'o immishe disa essa bessi shini dumma dumma miishappeka hisso geeti qorqorosa immishe disa essa bessees

hayssi qasseka qoncisire issi keehi aahonne dalga gidizes hooni dumma dumma zeeretata cakishe dizeyessa qonci shini isikka gaashe zeereta cakishe asati dizayessa hamusilezi kehippe qoncisides

hayssi qasseka qoncisiday keehi dalga woykko cora asati dumma dumma bantha oydezan uttidi itikka qase bantha daretetta qoncisida dunguzaza bantha qoorezan wottiza issanne banta kushezan qasseka dumma dumma biirenne dabtara oyqizi siishe dizayissa bessees.

Hayssi qasseka bessishe diza issi issi bitanzi ba kushe zaani dumma dumma makrafooniza oykkidi ba huphezan koppiye wotizayssanne izi qase yootishe woykko haasasheediza essa hamuslezi keyppe qoncisees

Hayssi qasseka bessi shee diza ssi keehi dalga woykko corasa giddoni nu toophiyo paalettida dokor aabiya med giti deessi dizayessanne ixappe sintha baggara qasseka dumma dumma awukadosi ayfeti dizaessa bessi deessi

Ayssi qasseka qoncisiress keehi daro sofoni dumma dumma asati baynta duunani maykrofoone oyqidi aasayshi dizayssa bessi shin esappe qasseka qorozane dumma dumma dunguzati dizayssa qoncises

ha bettishe dizayessi pene wode nu biitti woykko nutopphiyo ayssiza mengistu haylle maariyam geetettiza ssa gidis shini ixikka ba7ifezan manaxire aattizi aaxelishe woykko micishe dize essa qoncises

Haysi qasseka qoncisirayssi ha'i tophphiyo kalattishe dizaa doktore aabi aamede gidi nun teysidassa xeelishinne izikka miicishshe dizayssa qoncisees appe guye baggara qasseka tophphiya bandndirazi eqiishe dizayssa bessees

Ha beettishe dizaessi qasseka dumma dumma asati itas immiza woyetota baynta kushezan oyqidi ha xeellishe dizaessa qonci shini itappe guye baggara qaseka hara dumma dumma oyreti dizayssa qoncises.

Ayssi qasseka qoncishe dizeessati issi bitanezi haasayishe woykko asas zore immishe dizeessa qoncishin iyappe habaggara qasseka dumma dumma topphiya bandiroti dizaessa hamisarezi pirgidi qoncisi dees.

Hayssi qasseka bisishe diza essi dumma dumma asati eqqidi xeellishe woykko asas wolqi baynna geetu yoo woyto imishe dizaesse bessi shini issape guye baggara qas dumma dumma darga keettetinne kaameti diza essa qoncises.

ha beettishe h dizeess qasseka keehi dalgane aaho gidiza keeththa giddon dumma dumma asati odetishe dizeessa is gishe woykko siishe dizeessa bessi shini heessafe guye baggara qaseka hara dumma dumma asati dizeessa qoncises.

Hyssi qasseka qoncishe diza essi dumma dumma asati uttizinne eqqidi giigisi shi disa hessa qonci shini sintha baggan qasseka woraqata zaara biire zaara oyqqidi xaafu shi disa hessa qoncisides.

Haysi qaseka qonc'isizaysi kehi ahone dalga gidiza giya gidoni duma duma asati bantayo koshida mishata shamishene bayzishe dizaysa besishen hesa gidonika qase duma duma mishati bayzetishe dizaysa qonc'ses.

Haysi qase besishe dizaysi keehi cora woyko keehi dalga gidiza asati duma duma sohon eqidi ha pude xeelishe dizaysa besishini nam'u kaameti galal'o qalamen tiyetidaysati nam'u kaameti eqidi dizaysa besees.

Haysi qasekka besishe dizaysi dumma dumma asati banta ekiza diza misha ejanayo yida soho gididaysanne hesika asa qoday kehi cora gizaysa qoncisdes

Hayssi qonci siress dumma dumma kare biitta asati baantaha oydezaan uttidi talabishine xeelishe dizeessanne ixikka kuwaase kaasa be ishe dizeessa qonci shine ubbatikka ufayxi shenne homboqishe diseessa bessees.

Ayssi qasseka qoncisede essi dumma dumma naysi denbasohooni kowase kaasa ka ish dizeessa bessi shini iti ma'ido ma'ozi qasseka dumma dumma toophia bayndara daanti dam mayo ma'idi kowase ka ish dizeessa qoncisees

Hayssi qaseka bessida issi keehi dalganne keehi aaho gidiza kasama giddon dumma dumma qaameti qelxi sixi gidisa hessafe garsa baggara qaseka dumma dumma aseti garsan diza issa hamsalezi besseda.

Haissi qasseka beetti shediza essi keehi dalga gidiza keeththa giddon dumma dumma tamare nayti banta oydezan uttidi tamare shedizessa qonci shini naytha qoodayka keehi cura gidizessa bessi shini etikka gashe nayta gidessa bessees.

ha misileza qasseka bessishe diza essi keehi aahonne dalga gidiza sohoni dumma dumma asati maarara eqqidi diza essa bessi shinne etikka yoototishe diza oduta esgishe diza essa qoncisidees

hayssi qasse bessishe dize essi dumma dumma asati bantha oyde bolla uththidi tamarsishe diza essa bessi shinni yhasentan qasseka dumma dumma biirenne dabtarasi diza essa qonci shinni sintha baggan qasseka era tamarsishe dize essa bessees

hayssi qasseka beettishe dizayissi dumma dumma tamare nayti banta oydezan uttidi tamarishe dizayissa qoncisses inta baggara qasseka issi astamareti eti itasa tamarsishe dizayissa qoncisees

ha issi qasseka bessishe diza issi dumma dumma asati banta sohoni uttiza essanne itikka raageti qasseka tukkeza uyanayoo shiiqi uttiza essa ha misalisi qonshini issi mishire beja bana wyqqare ti geshe diza essa bessees

hayssi qaseka qoncisire issi dumma dumma asati banta oyden woykko banta sohon uttizassanne issika isaesaassi halandera haatte imettishe u7ekko ta sintan dizeessa besi shinni dumma dumma wora qatanne biiresi sideessa bessees

hayssi qasseka qonci sere essi keehi aahonne dalga gidiza sohoni dumma dumma maburatezi weykkohon pudezi mooretiza essa giigissana yoo osoti pudde mitha xeera kiishe diza essa bessi shini essafeya baggara qase hara dummu dumma keettatinne kaamete diza essa bessees

hayssi qasseka bessi sheedize issi dumma dumma aqaye muuzeti bayzettiyosoho woykko imitti soo gidizassanne hessafe guye baggara qasseka hara dumma dumma buqorati soo son asi ootio buqorati bayzettiyosoo gidiza essa qoncises

hayssii qasseka bessishe dizayissi dumma dumma ayfa ayfeti bayezettiyo soho gidiza essanne etika mango muuze lome dumma dumma miishati bayezettiyo soho ikka oge dona gidizayissa qoncesees

ha beetti isheh dizeessi qasseka keehi dalganne cora gidiza asati eqqidinne bolla bagga pooqe zaara qaseka uttidi beyishe dizaessa qoncishini asa godeyka qase keehi dalga woykko cora gidiza essa bessees

Hayssi qasseka bessi shediza issi qeeri nayti woykko hogasha nayti baantha timirta keeththa itti tamariza sohoni utiri tamarishe diza essa bessi shini isappe sintha baggara qasseka hara dumma dumma keetetti dizayssa qoncisees.

hayssi qasseka bessishe dizayissati keehi aleeqida koy woykko keehi aakkida sohoni dumma dumma asati dizayissa bessishini asa qoodaykka keehi cora gidizayissa qoncisishini daro asati kushezaani biirenne woraqata oyqqidi hamtishe dizayissa bessees

Ayssi qasseka bettishe dize essati dumma dumma nayti banta sohoani uttidi woraqataza banta kushen oyqidi iskibtoora woykko biirera xaafishe dizessanne kehi xora asati dize essa hamislezi qoncisees.

Haysi qaseka dochishe dizaysi issi mishira ba hupheza dadisida duge Arte borsa atada dizaysanne issi ketha Karen ha xelashe dizzysa besashe dizaysa beses izaka eqidaso kehi lo'izaysa qoncises.

Hessi qonccisizay dalga hatha dizason duma duma asati wogolo boola eqidi bishe dizaysa qoncises issi bitamezi qaseka wogolo boola eqidi mithaza hathan naqides.

Hayissi qasika qoncidayisi kehi gitanne dalganne demba gidiza sohon Mac,a nayi kametida waza gidon utidayisanne izippe guye bagara hara duma duma gita mitati dizayisa besea

Ha betishe dizayisi qasika issi nayiya mithara osetida misha bolla utada mica,ashene ba huphe oyiqada ha xelishe dizayisa nne izippe guye bagara qasika kehi daliqidalqiza woyiko lo,iza mithati dizayisa beses

Ayssi qasseka qoncisireessi keehi aahonne dalga gidiza sohoni dumma dumma worati diza essa bessi shini hessa giddonka qasse dumma dumma keettati haakki akki diza hessa qoncishini hessappe garsa baggen qasseka dumma dumma cuwatizahessi dizaessa bessees.

ha beettishe dizes qaseka keehi aleqqidinne lo7i uttidasohooni dumma dumma asati hamutidi hiya bishe dizeessa qonch shine ha7ikka qooda keehi xara gidiza asi hamutidi hiya bishe dizeessa bessees

haissi qasseka qoncuseda issi keehi dalganne aaho gidize sohoni dumma dumma haaththa giddon diza du7a si diza hessa qonci shini izikka nuni hay lasho giza issi haaththappe karekidi dumma dumma keehi dalga gidiza shuchcha bolla uttida essa qoncuses

hayssi qaseka qoncis he diza issi dumma dumma nayti banta bollani dumma dumma banta dere dunguza ma7idibiessanne issina eta giddon qaseka itopphia bandera qoommada woykko huma aradiza issa qoncisees

Issi qasseka bessishe dize essi dumma dumma haaththa giddodu'a hoykko haaththa giddon dize essa qonci shini izikka nuni haylasho gidhi sizeessa gidishini quudeykka keehi xora gidize essa qoncisees.

hayssi h qasseka bessishe dize issi keehi dalganne demba gidiza sahooni dumma dumma asati tobishe woykko zureti ishe dizessa bessi shinni issi bitanezi qaseqa kara bitta asa gidiza issa qoncises

Hayssi qasseka beettishe dizessi keehi dalganne aaho gidiza wora giddoni xunta sohora woykko xunta ogezaara dumma dumma asati hammutishe dyiishe dizeessa bessi shini itikka baynta kudezani dumma dumma bayndedasa oyqqidi yiishe zidessa bessees.

Haysi qaseka betishe dizays duma duma asati dijitale matoqeza mazagabetanayo banta Soho sohoni eqishe dizaysa besishen hesape ha bagan qaseka duma shara gidon diza asa be'ishen gidon daro asati dizaysa qonc'ses.

Hayissi qasekka qonccisishshe dizayita dumma dumma hayi wode asayi kawoza doranawu banita asharaza imishshe dizayiss .hayikka hagannikka daro asati mazagabetishshe dizayissa besses.

Ha betishe dizays coranne dalga nayt daro woyko dijitale matawoqiya mazigabetanayo yiid marara eqishe diyaba qoncisides

Hayssi qassikka qonccisssizayssi dumma dumma ha7i wode dijithaale maththooqe mazagabeththanaayyoo daro asay banththaagaa tharaza workko banththa salppiya nanggidi eqqishedizayssa bessishiini dumma dumma asay qassekka qammaara woykko guurara yiide eqqizeessa bessees.

Haysi qaseka qoncisidays dumma dumma ha'i wodey ehida dijitale matawoqaza mazabetanayo issi bitanezi mazagabetanayo yiid woyko mazagabetishe uti utidaysa ha misilez keehippe qoncisudes

Hayssi qaseka qonccisidayssi keehi dalgganne aaho gidiza sohoni dumma dumma asati uttidi goragorishe woyko waraqata bolla xaafishe dizayssa qonccisishini hegappe qaseka ya baggara hara dumma dumma asati dizayssa besees.

Hayssi qassika bessishe dizayssi dumma dumma asathi dijithale maththooqe mazaggabeththanayyoo banththaagaa tharaa tharaa nanggishe dizayssa bessishiini isssi bithanezi qassika ayfe ashaara immishe dizayssa ha misilezi keehippe qonccissees.

Hayssi qasseka bessishe diza issi dumma dumma asati diitaale matowqeza mazagabethana yoo gidi mazagabetishe dizassa bessi shini issi mishire qasseka ba kushe ashaaraza immashe diza issa qoncisees.

ha beettishe dizeesi qasseka dumma dumma matooqe mazagabetha na yooonayti yiisi dizeessa bessishin gappe qasseka issi naazi ba ayfe ashara immishe dizeessa qoncises

Hayssi qasseka bessi sheediza issi dumma dumma asati hidiytaale matawuqe samas zaggabettanu yidayssanne hissi shaara mishireza qasseka ba kushe ashara imma she dizayssa qoncishinni abaggara qasseka asaza maaddiza dizayissa besses

Ayssi he misilekka iza qassikka bessida assi issi mishire dijjitale matawuqe dendanayo yaadaa utta utidayssanne naaya qassikka o maadashe diz iza qonccisesinne hara dumma dumma asatikka qassi yidi deniddiza assa qoncises.

ha bessishe dizayessi qasseka keehi dalganne keehi cora gidiza sati baynta sarbeza naangishe dizayessanne issi cimma bitanesi qasseka diissale matooqe mazaggabettishe woykko ayfe ashara imishe diza issa bessees

Hayssi qase bessishe dizaysi,dumma dumma kuwase kaasan xoonidi dizaysi guppishe ne homboqishe dizaysa qonchisishini giddo baggan wancaza oykidi pude zari dhoqqu histizaysa qoncisees.

Hayisee qassi besidashe diza ise dumma dumma tophphiya wotanicha gidida asa besishin izikka wotishi woyikko keehi woliqqa miziyaga gidishin izikka keehi cawatida iza ha misile beeses.

Ha misile qasika besidayisi duma duma toho kuwase kasanchati kuwase kayidi xonidayisa gidizayisanne etika worqaza woyiko qorezan medaliya wotidi ufayixidi ha xelishe dizayisa beses

Ha netishe dizausi qsseka keehi ahonne dalga sohoni duma fima adati bantayo issi medho mayoza mayidi woxishe dizaysa qoncisishini banta kushezani duma duma puynata oykidi uttidaysa qoncises

Ha beettishe dizaysi qasseka dumma dumma kare biitta hanaydo kaassa gidishin etikka wulchchere bolla uttidi kuwasse bolla uttisidi yeggidi ka'iyo kaassa gidizayssanne hessappe heni baggara qasse hara dumma dumma asati dizayssa qonccises.

hayssi qaseka qoncisaressi kehi ahonne darga katama diza nu timirte ministere profesor biran nagga getetizayssi eti haasayishe woykko zore asayyoo imishe dizayssa ha missilez keehppe pilgidi qoncisidees

Hayssi qasseka beettishe dizeessi keehi aahonne denba gidiza sohoni dumma dumma kuwase kaasa naati kaaishe dizeessa bessishin naatika xoonidaessa ufaytishe waykko hombuqish dizeessa bessishini hara baggara qas daro asati kuwaase kaasa beno yizeessa qoncises.

Hayssi qasseka qonci she diza issi keehi darganne aho gidiza soho ni dumma dumma isporteza ooththiza gasha nati beetti shini etika qasseka keehi dalga woykko qoodan keehi cora gidiza issa hammisalezi keyfe pilgiri qonchesees

Ha betishe dizzayssi qassekka dumma dumma kassa bolla dumma dumma metoy gakida asatta tokidi efishe dizzaysa besishini hessappe bolla bagara qasekka asazi kasazza be'naw yizayssa qoncisees.

Haissi qaseka beettishe diza issi dumma dumma isporteza oottiza nayti ootishenne woykko hisporteza oottishe diza issa bessi shini isikka oottishe diza issi keehi dalga gidiza sohon oottishe diza issa bessees

hayssi qasseka qoncisidessi dumma dumma tookko hase kaassaka ishi dizeessa naati qasseka ha doonizi bantha qoorezaani dumma dumma medaley howotidi durishenne ufayxishe dizeessa famsalizi qoncisidees

Ayssi qasseka beettishe dize essi dumma dumma cooku aseehkaa sanchethi keehi dalganne denba gidiza sohoni ka ishe dizeessa qonci shini ezappeni baggara qasseka dumma dumma asati uttizo sohoti dizeessa qoncisees.

Hayssi qaseka beettishe diza issi keehi dalganne cora gidizesohooni dumma dumma naysi kuwase kaase beyana yooyidi uttishe woykko utturi be ishe diza ssa qoncishini eriga giddonka qase eeri gash nayti diza issa qoncisos

Hayssi qasseka beettishe diza issi dumma dumma kuwase kaasa ka idanaiti ka ishe dizaessa qonci shin issi naazi qasseka dhurqaza bolla hallixidi kun dizaessa bessi shin ni baggara qasseka ara dumma dumma asati kuwase beno yideessa bessees.

hayssi qasseka qoncisire eti keehi dalganne cora gidize sohoni dumma dumma kowaase hkasancheti ka she dizeessabessi shini etikka qasseka nam7u cuga gididi annacati she dizeessa hamislizi qoncisees

Haisi qaseka bessishe diza issi keehi darganne aho gidisa denba sofoni dumma dumma isportiza ooththe dana isi isportiza ha'ikka ooththishe diza issa bessi shini etikka kowaseka iza na'ata gidiza issa bessees.

Ha beettishe dizay ssiy qasseka dumma dumma toophiya wotanchatuppe issua gidiza essa qonci shini izikka woxiri woykko dafuridi cawati uttidayessa qoncis shini itoophiya wotancha gidiza essa hamesidezi bessides.

hayssi qasseka bessishe dize issi keehi darganne aaho gidiza denba bollani dumma dumma too kowaase ka sanceti kowaase ka ishe woykko annacetishe dizessa bessi shini issappe qasseka ya baggara dumma dumma darqi darqida mitatideessa bessees

Ha beetishe dizayssi qassekka dumma dumma biire qommo gidizayssin ikka dumma dumma malkeza oyqida biire gidizayssa besees. Hiza qoodayakka qasse ichchasha gididayssa bessees.

Ayssi qasseka qoncisida essi keehi dumma dumma nuni kushesan fittida sirke tidiza essanne issika dumma dumma sirke gidiza essa hami sirizi qoncisini iza suntekka nuni samsin gigixisida sirke gidiza essa gassees

hayssi qasse bessishe dize essi keehi dalganne aho gidiza sohoni dumma dumma mitha qaranasi maaddeza misha gidizassanne izikka nuni kaltha gixisiseessa gidishin dumma dumma mitha giddo nam7u kalthati dizeessa bessees

Ha bettishe diza essi dumma dumma saate qommatoppe essaa gidiza essa gidishinni izikka nuni kushe bolla wottida saate gidiza essa qon shinni koodishe woykko xeelishe diza essa qoncisas

ayssi qaseka bessishe dizaessi dumma dumma miisha hagarsafe kessiza a7i wode teknologi maaruntan usottida marshine g dizassanne izikka keehi dalganne ahu gidiza issa qoncisidees

hayssi qasseka bessi she diza issi keehi dalganne keehi aaho sohouni dumma dumma ayfa ayfeti bayzettiyosoho gidiza essa qonci shini etikka dumma dumma ayfa ayfete gidida essa bessees iza sunteka nuni apile mango muuze gide essa bayzettisoo gidiza essa qoncisees

Hayssi qasseka bessishshe dizayssi dumma dumma ha'i wode tekinoloje madunththan yiida mashshine gidizayssa bessishshinnee izikka nuni taketide wode dumma dumma mirmara oottanayoo maaddiza marshina gidizayssa qoncisees

Ha beettishe dizaessi qasseka dumma dumma ha7i wode teknoloji himaadontan oosottida mashina idizaessa bessi shinii ikka ba giddon dumma dumma miishahoy qidaessa bessi shinii hessa giddonka qasse dumma dumma biire woykko maqasa misatira essa bessees.

ha bettishe dizayssi qasseka dumma dumma nuni ha7i wode yida silke qommota gidizessanne izikka nuni ha7i aypoonegi xeesido silke gidizessa bestishini qoodeykka ichasha gidizeessa qoncisees

Hayis qaseka qoncises kehi daaliganee aho gadeza katama bollan duma duma kameti dizaysa haysa qonicisesin hayika duma duma kameti harasa besishin izape qomo bagaraka hara duma duma kethatinee mithati dizaysa qonicises

Heyssih qaseka bessi she dize si keehi daliganne aaho gidiza sooni dumma dumma kaameti ogezan eqqishe dizeessanne issafe baggara qasseka ogezi lo7ishe woykko giiketishe dize essa hamsadezi keehpfe qoncisees

Hayssi qaseka bessishe dizaysi issi keehi dalganne aho gidiza katama giddoni dumma dumma qawo keetha eqota asati woykko kawo keehta iqota kaame bollani eqqizi bishe dizaessanne tophiya bandera asaa bolla wotihe dizeessa bessees.

Hyssi qasseka betiishshe diza issi issi bitanezi haasayiishshe woykko odishshe dizayssa qoncisishin izappe guye baggara qassekka hara dumma dumma kameti dizayessa qoncisidees

ayssi qase bessi she diza essi keehi dalganne arussa gidiza kaame oge bollanii dumma dumma kaameti yaanne hanne bishenne yiishe dize essa qonci shini ara dumma dumma saatika diza essa ham sidezi kehiti pulgir qoncises

Hayssi qasseka qoncisiressi keehi dalganne aho gidizesohoni dumma dumma kaameti dizeessa qonci shini ikka keehi adussa kame gidizessa bessi shini nam'u karezi abolla dizeessa qoncisees

Hayssi qasseka qoncisiressi keehi dalganne aaho gidiza katama giddun dumma dumma darga keettati keetti utizayessa bessi shini itikka woge duuna kettida keetta gidizayessa qoncis bessi shini hissapeya baggara qase hara dumma dummamusati dizayssa bessees

Hayssi qasseka beettishe dize issi dumma dumma kaameti asa efanayyoo eqqi utiressa bissi shinni issika manare giddo gidizessa ha misilizi keype qonchi siressa gidishinni dumma dumma asati qas eqqiri haasashe dize essa bessees

Ha beettishe diza esse qasseka dumma dumma ogeza bollan dumma dumma kaameti diza essa bessi shini hessape garsa baggara qasseka hara dumma dumma asati ogeza bolla qqishe diza essanne kaame ogeti h qasetoppe sinta baggara diza essa besses.

hayssi qasseka qonci sire si dumma dumma sooni laaggiza kaame gidiza hessa bessi shini izikka keehi lo7iza woykko keehi dalgiza kaame gidiza hessa qonc shini essapeni baggara qase hara dumma dumma keeththasinne mite se dizeessa bessees

ayssi qaseka qonciseda issi issi bitanizi woykko nu toophiyo kaalettishe diza issa nuni doktor aabi amedegi xiesise issi keehi dalga woykko keehi daro gidisa kaame sinxani eqqedi haasayishe woykko yootishe diza issa qoncises

ha misalezi qasseka bessire issi dumma dumma asa hiya sisa gattiza kaame beettizassa gidis shini izikka keehi darganne cora gidiza kaame gidizeyssanne isikka histi mala gidizeyssa qoncisees

Hayssi qasseka bessishe diza issi keehi dalga woykko keehi daro gidiza katama giddon bizaaqe wogga mukame gidiza essa gidishini iza suntayka baabure nuni higixisis a essa gidishshin keehi cora asa ekidiyiessa besses.

Ha beettishe diza essi dumma dumma kaame oge bollani dumma dumma motorezi eggi uttizassanne essafe hin baggara qasseka hara dumma dumma asati dizaessa ha misilezi keyppe pilgidi qonceses

Hays qaseka qoncisidays keeh ahone dalga kethat de'id diyaysa besishn hesappe garsa bagan qaseka dumma dumma kamet eqi utidaysa besishn hesappe he bagara qaseka kethat keeh giget utidaysa beses.

Hayssi qassikka bettishe diza issi dumma dumma asati maarara eqqishe dizasanne, etikka qoodani keehi coratidizasa bettisheeni. Izappe guyye bagaara qassikka hara dumma dumma beetiza asa ha misilezi qonccisees.

ha bettishe diza si qasseka dumma dumma so giddo buqurati diza essa bessi shini esikka dumma dumma oydetinne dumma dumma miishati dizaessa ha misalezi keype filgidi qoncisi dees

Hayssi qasseka qonccisizayssi dumma dumma tamaare nayti etika kawo keeta timirte keetan tamaarishe de7iyaysanne etika patanetishe woyko paace ekishe dizaysa beses shini biirerenne daftara gaththidi xaafishe dizayssa besees.

Hayssi qasse bessidayssi dumma dumma timirtezan wursidi timrtezan woykko makkidi wurseththan kawo mayo mayidi ufa'etishenne alleqishe hamutishe dizayssa bessishin hayssape ya baggara qassekka keehi dalgga mitatti dizayssa besses.

Hayssi qasseka bessishe dizaessati dumma dumma tamare nayti banta sohoni uttidi bantayoo patanaza pattanettishe woykko paaceza ekkishe diza essa bessi shini bayntasi komputareza woykko xeellishe diza essa ha misalizi bessees.

Hayssi qasseka bessishe dizayssi dumma dumma tamare nayti banta tamaryo sohon uttidi oyshettida oyshas zaaro immanayo bantas kushe pudetizayssa ha misalezi qoncisees.

Hayissi qasseka beettishe diza issi dumma dumma timirte keeththani maxaafa keethta gelidi nababido soo gidizayssanne hessa giddonka qasse issi naazi woykko issi bitanizi xannayishe woykko nababishe diza yssa qoncises

Hayssi qaseka bessidayse ssi keehi dalganne aaho gidiza salida bollani dumma dumma xuufazes xaafatire issa qoncisini izikka xaafatira issi phamaratoranne ingilizetora xaafatidi qoncise issa bessees

hayssi qaseka bessishe dizayissi dumma dumma asati woykko dumma dumma nayti timirteza wursidi woykko makidi wursetani kawo may7o ma7idayissanne etikka ufayxidi ha xeelli dirayssa bessees

Haysi qasseka beettishe dizaessi dumma dumma tamare nayti banta timirta keettani uxidi tamarish dizeessa qoncishin ichikka qeeri nayta woykko gashsha nayta gidizehessa qoncises.

Hayssi qassika bessishe dizayssi dumma dumma ogezi mooreththizi dizayssa gigissishe dizayssa bessisheeni ethikka asaa qooday keehi cora gidizayssanne ogeza loyththishe woykko giigissishe dizayssa bessees.

Hayssi qassikka beeththishee dizayssi keehi dalgganne cora gidiza oge bollani dumma dumma ogethi mooreththizayssa kaamethi ha7i loyththishe dizayssa qonccishiini appe garssa baggara qassekka hara dumma dumma asathi dizayssa bessees.

Haysi qaseka qoncishe dizaysi keeh dalga gidiza kaame oge bolla issi kaaamezi yishe dizaysa qoncisishn iza gidonka qase Keehi cora gidiza asati dizaysa ha misilez qoncisishn ya bagara qase hara dumma dumma kethati dizaysa beses.

ayssi qoncisshe diza issi keehi dalganne aaho gidiza kaame ogeza bollani dumma dumma kawoqota asay eqqisi dizessanne issafen baggara qasseka hara dumma dumma kaameti eqqishe dize essa qoncis dees

Hayssi qasseka beettishe dizayssi dumma dumma kaame ogeza buro lo'etishe dizayssa qoncisishini izikka geyidi woykko lo'idi wuribennayssa gidizayssa qoncishini keehi dalgga asatinne kaamezi ha'ikka hamutishe dizayssa bessees.

hayssi qasseka beetti sheedizayssati dumma dumma kaame ogete giissiya kaame gidizayessa bissi shini izaappeka issoy ha7y wode teknoloje maadontan hoosettida kaame gidizayessa bissi shini dumma dumma biittata qommidi bakko ifida essa bessees

aysi qasseka beettizeessi dumma dumma kawoketa hayqotappe hessu egidese dizayssanne dumma dumma kaameti bida ogezani eqqisi kaame matani eqqishe dizayssafesi shini itikka haasayi shaweekko qofa laa maratetisi dizeessa qoncises

Haysi qasseka bessishe dizayessi keehi dumma dumma oogati dizayessa bissishini hessafe qasseka qumo baggara hara dumma dumma keettati woykko katama keettati keehi darga keeta dizayessa bessees.

''Haysi qaseka besishe dizaysi keehi dalganne aho gidiza keetha gidoni duma duma sohoti dizaysa qonccishini hesappe heni bagara qaseka duma duma pototi woykko manguwa mitati harabatika dizayssa besees.''

Haysi qaseka besshe dizays dumma dumma nuni hata ekanayo woyko hata go'tanas madida issi tubo gididaysa besishin hase tubozi qaseka bita garsara bizaysa ha misilezi nusu qoncisides

hayssi qasseka beettishe diza issi dumma dumma haattaza garsara woykko garsa biitta garsara efanasi maaddiza tuubo giditessanne izikka ha7i wode teknoloji maadontan oosettiressa gidis shini asati qasseka lo7etishe dize issa bessees

Hayssii qasseka bessida issi dumma dumma kaamezi mooretikko giigissiyo mashineza gidizassanne isika keehi darga asati kaameza giigissishe woykko lo7etishe diza issa ha misidazi keype pirgidi qoncisidees

ha bettishe diza issi buroni katettishe woykko lo7ishe diza soho bissizessanne hessafe garsa baggara qaseka hara dumma dumma cima asati eqqidi zoretishe woykko tobish diza issa qoncises

Hayssi qasseka bessishe dizayissi dumma dumma biitta haattazi gakkena sozaa aattazan ushshishe woykko puuteta haattazan geeshshishe woykko usishe dizayssa bessishine iza giddonka qase issi sookkezi dizayissa qonceses

hayssi qasseka qoncishe dize issi keehi dalganne adussa gidiza kaame oge bollani keehi dalga gidiza kaameti diza ssa qoncisini iza bolla qaseka ayllanda zeera haatti misile bollo dize issa qoncises

hayssi qasseka besside essi dumma dumma asati bantha kushe zaamme ittishe diza issanne itikka duona mucishe woykko kusheza geeysis dizayssa bissi shini ara asati qasseka hara rabotan diza essa qoncisees

hayssi qasseka qoncise diza issi keehi dalganne keehi adussa gidiza keetati qathettidi wudibenna essa qoncishini appe guye baggara qasseka keehi dalgiza mitatinne maatati diza issa qoncises

Hayssi qasseka bessishe diza issi geehi aahonne dalga gilizasohoni dumma dumma hay wode teknoloji maaruntan hida mashinati dizeessanne itikka haaththa wolko haatti xaeresooni haaththa immio mashina dizeessa phessees

Hayssi qasseka bessishshe dizayssi dumma dumma xuufezaaninne dumma dumma misiliza bolle gidiza essanne issika arba mince gidi haatta giddon dizayssa bessishshini giddo baggan qasseka ha'ikka hayllandera haatti dizayessa bessishshini ha baggan qasseka burcukoza qoletishshi dizayssa bessees